Ame aɖewo tɔ ɖe aƒuta le geya. Wo le gbeɖuɖɔ kplɔm le ƒuƒomee. Egbemumu aɖewo hã le geya gake womeŋlɔwo hã aɖe o. Fifia wo le ɖoɖo wɔm be yewoadzra ga ma ɖo nyui hafi kɔ gbeɖuɖɔwo le ga ma. Wo nye be..

Ɖe ha wo le gea ale be seƒoƒo ƒo xla wo seƒoƒo dzĩwo gbemumuwo aŋtiɖiɖiwo nane dzedzem abe netiwo ene le wobe megbe wonɔ anyi ɖe gbɔ le ɖoɖo wɔm

yovuo sɔɔ wó sɔ le giɛ abe ameyeo va kuteƒe ene nane dzedzem abe ameɖi ɖaka ene wo nanyi abe konyifalawo ene ko ewɔabe ameɖe ku

Eŋudzraƒe aɖee yɛ, alebe woƒ, woda ŋu vovovowo ɖe anyi. Eŋuwo ɖewo le abe agbleŋlɔŋuwo ene, alebe ŋutiɖiɖiwo le eme, gbemumuwo le eme, dzɛ̃wo le eme. Wo katãa woƒo ƒu ɖe teƒe ɖeka.

Edɔ srɔƒe aɖe yɛ, adzalẽ wɔwɔ srɔƒe, amowo sɔ, le enua srɔm alebe nufiɛ enufiɛ lawo hã le wodome, amɔ ye dzi wɔato afiewoa wo hã wo le atitrenu le srɔ̃.

Ŋutsu aɖewo ame ene wole bɔluƒfo fe dzram ɖo ole teƒfea wɔm be na amewo ateŋ va fe woƒbe lamese fefewo le dzi aa gbemu gbemu gbemuwo sɔŋ ɖom wole ɖe teƒfea

Amewo sɔŋ yawo yi, woyi, wole gaɖeƒe alebe ame siaa me le emɔnukpɔkpɔ di be yeato, ye hã yeato mɔ ɖe dzi ne ye asi na xe yewo ga. Ye wosɔ le giɛ. Amewo do abɔ ɖa, ŋutsu sɔŋ. Nyɔnu ɖeka ɖe ko dze le eme.

Sukuviaɖewo hã yɛ dzedze kpli obe nufialawo wo doawu ŋuti ɖiɖi alebe wo dzedzem abe nufiala ewɔɖumɔ le ne hele ɖeviɔ fiɛ ko wo katã wo tɔ le ŋti hele kpɔ wo ɖuɖuɔ srɔ̃.

Asi aɖee ye ɖi, ye hã tsikulawo wole atitrenu be yewoaku tsi, nu vovovowo le teƒee ye zikpui hã le alebe amewo woanɔ anyi gake womenɔ anyi o. wole asie dzɔ ne woaƒle asi.

Ɖeviwo kple wobe tatɛ, alebe wobe tatɛ le nu fiem, ɖeviwo katã wole klo dzi. Amewo le atitrenu, wole to ɖom ne woase nya ye gblɔm wòle. Ko ye nye be woadzo le teƒee, wole anyi, ɖevio le vovovo.

mmm..gasɔ alo dzokeke, dzokeke, ye hã woƒoƒu le teƒe ɖeka le atiwo me. Atiwo le vovovo, wobe seƒoƒowo le vovovovo, eɖewo nye aŋkpa gbemu, eɖewo nye aŋkpa aŋutiɖiɖi.

Yevuwo sɔŋ ye gɛ, amewo ko takorikoe, ewɔ abe dzre wɔm wole ene, amewo le avu lém , wole dzie, wome kpakpa gbeɖe gbeɖe, amewo hã wole gamɛ laa abe ame yewo nye avulélawo be dometɔwo ɖe ene.

Wole etɔdzi srã alebe wofɔ gakpowo vovovowo va dɔwɔ ƒe, wo sugbɔ le ga ma ŋutsuwo sɔ̃ɔ̃, alebe dɔ gɔme dzege alebe woasra tɔdzi ye ʋuwo woateŋu ato dzi.

Nusrɔ̃ƒe aɖee ye, ye wole anyinɔnɔ me le kplɔ ŋuti, wɔametɔ aɖe hã wo dome abe ye hã nusrɔ̃la wònye ene, dze le teƒee nenema. Wo katã wole ŋgɔgbe kpɔm abe ke nu fiem wole woe ne.

Amewo ƒoƒu ɖe nusrɔ̃ƒe ale be nufiala hã le atsitrenu nu fiam bene woasrɔ̃e. wowu mod zi sɔ le nua srɔ̃. Ɖeviwo tsaka ame tsitsiwo. Amewo le atsitrenu le awu yibɔ me.

Nyɔnu ale kple viawo wole kplɔ aɖe ŋuti alebe nyɔnua nɔ anyi le ee..keke aɖe me abe ame ale yi ke menya azɔlɛ̃zɔla o ene, wokpli viawo amewo do awu gbe mu, amewo do nu wode nu ʋe ɖi ge. Ekplɔ gbadza aɖe.